Bibiiri zeŋla dɛre zu. A bie kaŋa sue kpare dɔre a seɛ kuri sɔgelaa a zeŋ a koŋkoriŋ teɛ o noɔre. A biiri mine laara la. Bɔtɔre biŋee ba niŋeŋ. Teŋɛ eɛ sɔgelaa.

Dɔbɔ la are, a s su kparekuree bonyaayir, a vɔgle kpogli-yaayir bompeɛle, a toore nuuri sɔɔsere. A dɔɔ kaŋa ti la a kuruu taa ne nukpara, ka kaŋa meŋ ti, a kuruu, ka ba kaara. A dɔɔ kaŋa are la a kuruu puoriŋ meŋ kaara.

Noba la are, dɔbɔ ane pɔgeba. Ba mine zeŋɛɛ kogo zuŋ a pɛgle boma. Ba mine vɔglɛɛ zupile. Dɔɔ gbi la zumo pɔgɔ nimitɔɔreŋ. A pɔge kono la. Daga biŋee ba nimitɔɔreŋ.

Dɔɔ ne bibiiri la. Ba yɛrɛɛ bone biŋ teŋɛ a de boma pare. Adɔɔ dɔɛ teŋɛ a pɛgele boma a kaara. Abiiri mine zeŋɛɛ teŋɛ ka kaŋa pɛgele boma a kaara. A bie kaŋa pɛglɛɛ bie, a bie kaŋa ba su kparoo, o seɛ la kuri gbɛwogiri, a nyɔ o toorii taa a kaara.

Bͻle ŋmԑrebԑ la are bͻlͻ zie. Ba su la bompeԑle a seԑ kurisͻgelͻ. Ba sԑge la ba nambare a eŋ a kpare nimisogͻŋ. Ba mine zeŋ la beŋkyi zu ka kaŋa are lanne pooli

Bibiire la zeŋ gama biŋ la ba nimitooreŋ kaŋa kaara la a gane poɔ kaneɛaa biŋ la ba seŋsugliŋ kaŋa su la kparenuwogre ka kaŋa su kparenu kparedɔre kaŋa de la bone eŋ kɔkɔreŋ a pugle magdalee kaŋa meŋ zɛge la o zu a kaara.

Noba la are a su kpare kuree yaayiri, a vͻgele kpogili yaayiri. A dͻͻ kaŋa dͻͻԑ la a yԑre bone o kͻkͻreŋ a eŋ nimikyaane a kaara. Ka kaŋa meŋ are dendeŋe a sulli o zu a kaara. Kuree la are.

Vũũ di la lɛ, a di yie zoor eŋmeɛlɛ la. Noba are la a sori zu. Lɔɛ be la a sori zu. Lɔba are la asori lamboriŋ.